Kuɣusi n ʒɛya di nyɛla zaɣa tankpaɣu ka di dikpuna maa ka nyɛ zaɣa piɛla ka di zuɣusaa gba nyɛ zaɣa piɛlli ka bɔlifu nim nyɔ n gili di luɣuli kam zaa sa di dikpuna maa ni ni di zuɣusaa maa bɔlifu nim nyɔ n gili luɣuli kam zaa ka teebuli bilifu ʒɛya.

tɔ, nachimba n-ʒe kpe ŋɔ ŋɔ ni bi' bala bɛ mi bɛ ʒila bɛ zaŋ chamsi n-kpahi du' shɛŋa la gbuni ka goota doya ka kom be din ni ka saɣiri gba be din ni bɛ ʒela tiŋgbani ni tiŋgbani maa di kama nyɛla din nyɛ zaɣ' tankpaɣu.

Sheba n ʒɛya bɛ ʒɛmi maa ka pili zipilti sheba pilila zipil'nuɣuso nima ka sheba mee pili zipilpiɛla ka bɛ ye liiga din nye saa n nyaɣasi ŋmahingbaŋ.

gbanpiɛla shab mii gba n ʒi kpɛ paɣa mini doo yino ʒila kuɣu zuɣu ka yino mii gbubi din mindi nuu puuni din mindi tingbanni ka bokati ʒɛya n baɣa o ka dikpuna maa nyɛ din nyɛ zaɣ piɛlli

Sheba n ʒɛ kpenŋɔ maa be nyela dolodolo nima ka dopulli maa ʒi bɛ tooni ka bɛ kbem maa be tooni ka bɛ piɛngili ba ka bɛ ʒɛ dikpini zaɣa tankpaɣu gbini bɛ kuli komi gili ʒɛya ka ye liiga sabila.

Tɔ, Awuraaba paɣaba m-be kpe bɛ mi bɛ dɔhiri la bia tim bɛ noli ni ka bia paɣa gbubi bia maa ka o niŋdi tim maa niŋdi o noli ni ka ban mi nyɛ o wuraaba taba la ban nyɛ dabba la neesi nima la ka bɛ mi ʒe n-ʒeya m-baɣi o ka pɔbi nye' pɔbirisi.

shab n ʒiya ka gbubi takari gbana Gbanpiɛla n nyɛba bi niraba ata ka sabbu sabbu pa dizuɣu ka bi ʒiya kuɣu zuɣu ka bi ʒiya ka teebuli nim ʒɛnʒɛya ka bin yɛra pa dizuɣu ka bi ʒi dikpuni shɛli din nyɛ zaɣ dozim gbuni

Gbansabila m-bɔŋɔ kpe bɛ ʒela suɣili gbuni ka suɣili maa ka di yoogi di yaɣiyiŋga ka daɣu kpalli n-ʒeya suɣ'titali n-nyɛ li ka shɛba ye liiga ʒɛhi ka shɛba mi ye liiga chicharanima ka shɛba ye liiga piɛla.

Sheba n ʒɛya kpeŋɔ maa bɛ nyɛla tumtumdiba ka kuri'dozima kongiliba bɛ ʒɛmi ŋ. maa ka di nyɛla zaɣa bobgu n nyɛba ka bɛ ʒɛya sheba chenimi ka sheba mee zaya ka bɛ tumdi tuma ŋ. maa ka kuriti maa kongiliba.

Shebi n ʒaya gbansabila n nyɛba ka yinɔ ye liiga ʒɛɛ ka adaka ʒɛ ɔtooni ka adaka maa nyɛ zaɣi piɛli ka di liŋ nyɛ zaɣi sabinli ka ɔ mali takari piɛli n niŋdi adaka maa ni bɛn ʒaya maa pɛla fcli n ʒɛya.